Dɔbɔ bayɔpoi la, banaare zeŋɛɛ la, boŋyeni vuunee la, bayi arɛɛ la. Kyɛnse zuŋ la ka ba are. Soola la ka ba ennɛ. A kyɛnse eɛ zeɛ.

Lɔɔre kãã koɔroo zie la a nyɔge vŭŭ dire. Nyoore erɛ la, lɔɛ zoro la, sokpoŋ la k'a lɔɛ zoro, noba kyɛnɛ la.

Biiri bayopoi la zeŋ, kaŋa zeŋɛɛ la leo kori o gbɛɛŋ. Ba mine meŋ zeŋ dɛle la dankyini. Dɛr la biŋ. Bɔtɔpeɛle la biŋ.

Dɔbɔ la are ka lɔɛ a are a dɔɔ kaŋa yɛre la kparrdoɔre kaŋa su la bonzeɛ ka sɔglɔ a pule.

Lɔɛ kaa koɔroo zie la ka lɔɛ anaare a beŋ ka nobɔ bayi a are ka kaŋ a ŋmɛne a kaa ennɛ a lɔɔre kaŋa poɔ.

Silaamare puoruu zie la. Lͻԑ la are, noba la are gyamaa zaa. Mine yԑre la kpare sͻgelͻ, mine yԑre la kpare peԑle, mine yԑre la zeere.

Dɔbɔ bata la, ba eŋ la nuur bontoore. Ba vɔgele la kpoglipeɛle. Ba yare la bonzeere. Kuro la ka ba ti.

Nansapeԑle lee la gaŋe. O deԑnԑ la. O deԑ maale la katakye. A katakye e la pelaa, ka buluu ŋmaa o sonsogͻŋ, ka bondõͻre a ŋmaa o zuspogͻ.

Biiri banuu la zeŋ ka pɔgeba bayi are a biiri mine bayi yɛre la bompeɛle ka ba mine bata s meŋ yɛre bonsɔglɔ k,a pɔgeba bayi a meŋ yɛre bonsɔglɔ.

Sori zu la, noba la yɛ kyɛnɛ, noba ayi la a ŋmɛ taa, lɔɔre kaŋa e la zeɛ, lɔɔre kaŋa e la pelaa, dɔɔ kaŋa toŋ la kur-s kur-pelaa.

Dɔɔ ane biiri la zeŋ. A dɔɔ dɔɔ la teŋɛ o gbɛɛ zu. A bie kaŋa guori la o gbɛɛ a do zeŋ. Kaŋa meŋ gbi la o duŋo zu koo nuurii ba teŋɛɛ. A bie kaŋ yare la kpar pelaa.

Biiri ne pɔge la zeŋ. Ba sɛlɛ la felaaware. Ba toore la nuuri bontoore ba nuuriŋ. A bie kaŋa yɛre la kpare buluu. A pɔge yɛre la kpare peɛlaa.

Pͻge la zeŋe, o dogelԑԑ laa peԑlaa, a daŋaa zu bogiti la biŋ, sõͻ koo taa ŋmaara bon, kapo la biŋ.

Biiri, pɔgebɔ ane dɔbɔ la. Ba zoro la. Ba pɛgele la woore ba nuuriŋ. Mine yɛre la bonzeere, mine yɛre la bonsɔgelɔ, mine yɛre la peɛle, mine yɛre la bombuluu.

Noba bayoɔbo la are dɔbɔ bayi yare la boŋ zeere ka a pɔge tɔŋ kondoŋ peɛlaa pompi la ka ba maala.